Nyɔnui ma tɔ ɖe gama, ebla gaƒoɖokui ɖe abɔ, eɖɔ gaŋkui, edo awu, amakpa ɖewo le emegbe eɖo atukpa vovovowo ɖe atiwo dzi hã le wo megbe.

Eta ɖe to ŋkee, elã va le tsi nom, eŋu aɖe hã le tsie godo ɖaa, atiglinyi ma le ŋua gbɔ, sɔveda hã le tsi nom, ati kɔkɔ aɖewo woƒoxla tsie.

Amewo le takpekpe. Ame yi le dome edo awu piŋki. Agbalẽ ʋe aɖe le wo axadzi. Nyɔnua ɖeka bla taku eye ame mamlɛwo mebla taku o. Ŋutsua aɖe hã le wome.

Dzata ɖe woame ve wole wo nɔewo gbɔ. Ɖeka ke nume. Yevu aɖewo le ŋu ʋii aɖe me. Wole wokpɔm. Woɖiɔ gaŋkui. Woɖɔ kuku hã. Ame ɖeka do awu ʋee

Mɔto. Eŋu tse tɔ ɖe mɔto. Ŋutsu ɖe le eŋua megbe yi nye eŋu dze. Ŋutsu ɖe kpla bagi. Etsi xa ɖe anyigba. Aɖuɖɔ le me, kusi tse le tsia me le anyigba le fi mi. Ŋutsɔ ɖe tse tɔ ɖe xa le fi mi abe tsɔ asi de kotoku me.

Gbedadaƒo aɖe ŋkie. Ati kɔkɔwo kple ati kpuiewo le, atiglinyi woame ve nyima, ɖeka le ŋuɔ ŋhɔgbe, ɖeka le ŋuɔ megbe. Yevuwo le ŋuɔ me. Wole atiglinyiewo kpɔm.

Eŋuvi aɖe hãe kea amewo tɔ ɖe egbɔ. Ame ɖeka do awu ʋi kɔ asi de kotokume. Ame ɖeka hã ɖo asi ali. Ame bubu hã do awu dzi kpla asi akɔ. Ame ɖeka hã kɔ ŋuawo ŋgɔgbe dzi wole eme kpɔm.

Sikakuƒe yi kee. Amewo le ba kam le kɔkɔm ɖe nu dzi. Amewo kɔ asi, amewo kɔ enukanu vovovowo. Wole tsia blum. Ame aɖewo do awu ʋi. Ame aɖewo hã do awu yibɔ.

Amewo le sika kum. Amewo le dziƒoo. Woŋu tsi kɔ ɖe sikala dzi. Wole eklɔm. Ama ɖewo kum kɔkɔ ɖe me. Ame yɛ ŋu tsie medo awu o. Edo atakpoe. Ame ɖewo hã woɖo asi ali.

exɔ bubu hã ŋkiɛ seƒoƒo vovovowo le me ekplɔ̃ vi'ɖe le xɔ dome wókɔ seƒoƒo kɔ́ daɖe dzí ekplɔ̃ dzi le ɣee wó kɔ́ suɖiwo kɔ́ daɖe zikpime fuū le xɔ me

Gbedadaƒo aɖe nye kɛa. Ati kɔkɔwo li, gbe mumu hãwo le nye anyigba, teƒe aɖewo hã gbe aɖeke meli o. Lã gbogbo aɖewoe ma le gema, atiglinyiwo hã wo ma le gema. ŋu aɖe tɔ ɖe ati kɔkɔ ɖeka gɔme.

Ame aɖewo wole teƒe abe wole aza ɖum, wota avɔ kɔla amadede vovovowo ɖe ali, ame ɖe lé gbe mumu ɖe tre me, amewo kɔ abɔ dzi, eɖewo hã wode dzonu kɔ, wole azaɖuƒe.

Eɖawɔƒe nlie, ame ɖewo nɔ anyi ɖe gama, ame ɖeka do awu ʋe kɔ nu dzee kɔ gba ta, eɖa nɔnɔmetata vovovowo le agbalẽ dzi le glie ŋu, wonɔ anyi ɖe aŋe zikpui me.

Ŋutsu aɖe do awu yibɔ, woɖo gaŋku. Ekɔ ta kolikoli wonɔ nɔnɔmetatawo kpɔm le gli ŋu. Nɔnɔmetata ɖewo mea, amewo nɔ anyi ɖe anigba ye ame aɖewo le tsitre. Ame aɖewo do awu ʋi.

Eŋuvia ɖe keŋ, ato amakpa ɖiɖi madede, amewo le eta me, wodo agbahã ɖe eta me, ɖevia ɖe tɔ ɖe eŋuɔ xa. Ati vovovowo hã le gbea me.

Amewo le takpekpe le ɔɔ gã ɖe me, wosu gbɔ nɔnɔmetata aɖewo hã wole mɔ dzi le eglie ŋu wole ekpɔm, akaɖewo hã wosu gbɔ le xɔ me za.

yevivi aɖe ŋkie éle fefefem kple kɛtɛkɛ ɖeviwo tɔ kiwo kɔ nɔ fefefemee ye wò kɔ le fefefemee ame vovovowo hã tɔɖe kɛtɛkɛ xa wónye fefefenuwo

Ŋutsu aɖee ma tɔ ɖe gama, edo awu amakpa ɖiɖi, edo atalegbee wole ʋee, wo afɔkpa nu dzɛ̃ aɖe tsaka kple yibɔ kple ʋe, eŋu aɖewo hã le wo megbe, exɔ kɔkɔ aɖe hã le wo megbe.

Ama ɖewo wole etɔto. Wole nɔnɔmetata ɖem. Ame kee le nɔnɔmetata ɖem dom atalɛgbɛ yibɔɔ ye wòle nɔnɔmetata ɖee ame etɔ̃ aɖewo le yewo ŋgɔgbe. Aflagawo sɔŋ wole dzi le gama.

Exɔ aɖe me ŋkie, wowɔ aɖaka legbee, agbalẽwo le me, ahuhɔe hã le gli ŋu, eseƒoƒowo le nu vovovowo me, exɔ me nyakpɔ paa.

Enudzraƒe aɖee kea. Yevu ŋutsu aɖe tɔ ɖe mɔ to. Wole yame kpɔm. Nuɖuɖu vovovowo le ga ma. Koklozi kple atikutsetse aɖewo hã le agba aɖe me le nu dzi le ga ma.

Amewo sɔŋ ma. Wodze abe wole dekɔnu wɔm. Ŋutsu aɖe kɔ naɖe kɔkɔm ɖe naɖe dzi le anyigba. Ame ɖewo le ʋu ƒom. Nyɔnu aɖe hã ma kɔ nu ɣe bla avɔ dzi la li. Ŋutsu aɖe hã do awu amakpaɖiɖi. Wota ame ɖe edzi.

Ame ɖewo le fefe fem wole ka dzom, wole ka woame eve dam ame ɖeka do awu dzɛ, ame ɖeka do awu ʋe, ɖevi aɖe hã tɔ ɖe wo gbɔ, ati aɖewo hã le wo megbe.

Exɔ gã aɖe me nkie, amewo tɔ ɖe teƒe vovovo, ame ɖeka tsyɔ akɔ gakpo aɖe dzi, edo awu ʋe, ame ɖeka tɔ ɖe ŋgɔ edo awu dzee, Ghana ƒe amadedewo hã le gama.

Nuwɔame tɔ aɖewo le woƒe gasɔwo me, wole boblo dom Ghana dukɔ, wo katãa wokɔ Ghana flaga ɖe asi, ke nyɔnu aɖe hã le wo ŋgɔgbe, edo awu pink eya hã le wo me, wole boblo dom.

Ŋu mɔdzi kee, eŋuwo le zɔzɔm, eŋu yibɔ ɖeka ma le megbe, dzɛ̃tɔ le ŋgɔgbe, le woƒe mia me lɔƒo exɔ kɔkɔ aɖe le gama, woama dede le ʋe. Ati legbee aɖe hã to mɔ me va yi.

Edɔwɔla aɖewo tɔ ɖe teƒe aɖe, wole aɖaŋu ɖem woɖɔ kuku ʋe, ame ɖeka do awu gbemumu, ame ɖeka hã do awu dzɛ enu to eme, ame ɖeka hã do awu ŋutiɖiɖi.

Nyɔnu aɖewo le fli me. Wodo nu yibɔ ɖe anyigba gbɔ. Ame ɖewo ƒe nudodo le dziƒo gbɔ la, amadede dze le me. Eɖewo bla ta, eɖewo le tre ɖe asi. Woto agbale ʋi.

Ame gbogbo aɖewo tɔ ɖe afi aɖe, wokpɔ ŋutsuvi aɖe wo nɔ ʋe ɖum le atsɛ̃a vovovowo ɖem. Edo Ghana ƒe amadede wu, amedede wu yi ke amadede vovowo le eme, hele ʋe ɖum le anyigba.

Ame ɖe ƒe dɔwɔƒe nkie, enuŋlɔti blu le gama, enu dze aɖe hã le gama, wole ʋe, agbalẽwo le gama etsinunu hã le gama.

Gbedadaƒo ŋkie, elã ɖe tɔ ɖe ati kɔkɔ aɖe gɔme, nyɔnuvia ɖe le sɔ kplɔm, woɖo zikpuiwo ɖe egbea me abe nuɖuƒe ene. Enuwo le gama fuu.

Amewo fũu wole sewɔtakpekpe me, ame ɖewo do awu ʋe, ameɖewo do awu yibɔ, wo katã woɖɔ ŋɔtu tsyɔ̃ nu. Ghana ƒe abɔta dzesi hã le nɔnɔmetata dzɛ̃ aɖe dzi le gama.

Dekɔnuwɔlawo sɔŋ ma le gama, ame etɔ̃ kɔ amadede gbemumu kɔ de kɔ, wodo awui dzee, ame ɖeka hã kɔ nu dzee aɖe de kɔ, ede dzonu ʋe abɔ, ame ɖeka hã lé takuvi ʋe ɖe asi.